Niraba n ʒɛya ka gbuni binshaɣu ka tihi ʒɛ bi nyaanga bi niraba ata ka bi yɛ neen koŋkoba ka kom do bi luɣuli ni ka tihi kamani kpukpala ni kodu nima ka di kom nyɛ zaɣ vakaɣali ka bi ʒɛya